Meshaan dhismo waaye qabyo waye dhismo qabyo eh waaye oo dhismo ku socoto dabaqa laga rabaa dhisma ku socoto marka

Kana waa guri oo hutel eh guri dabaq ehe waaye intana waa qolkii oo nalkii ku xiran qol waaye qol oo nal ku xiran oo quruxbdan

Ilmahan waa ilmo arday ah oo joogo goob wax barasho oo wax kabarto meel waa ilmo iska danyar waa ilmo ardey eh oo waxbarasho kujiraan ilaahay wax barashadooda ha usii saaidiyo

Wow meeshaan waa meeshii oo casuumada waa guryo qurux badan oo meel casuumaad loogu talagalay waaye sida kursiyaasha oo dadka meesha lagu casuumay camal meelaha dadka lagu casuumo ay ka mid tahay meeshaan

Kan saa u taqaniin kabo waye kabo kabaha sida dumarka oo kale iyo raga ay xirtaan midna way gadisantahay midna way toosantahay casri weeye walhi kabo wayo kabo

Dadkaan waa dad meel oo shir iskugu imadeen oo rabaan iney shir ka qeb galaan u imaaden waye waa sida odoyaal oo kale o Hal mel ku kulmen shir raban iney ku qabtan soomaaliya

Gabadhaan waa dhaqtar oo ka shaqaynayso isbitaal sida dalkeena soomaaliyoo kale. Waa dhaqtar aad iyo aad u fiican. Si oo wax tarkeeda aad iyo aad u siyaadsan waaye dhaqtar waaye

Waaw saan u naqaano kanina waa fadhi -fadhi iyo barkinyaashiisa oo diyaarsan oo cusub waaye aad u qurux badan fadhi waaye fadhi oo casri waaye oo hadda Soo baxay

Kuwane waa bonbale oo dharka luu sharaxdo sida jakatinka dharka dumarka dharka rag o lagu sharaxdo waa dhar aad iyo aad u qurux badan waa jakatinka sudka iyo qamiska iyo kuwas lu sharaxdaa sharaxda qamiis yaha

Meshan wa mel dhismo kasocoto oolarabo In guri laga sameyo sida. guriyasha filada o kale oodabaq okale laga samenoya wamel dhismo kudocoto.

geedkan waxa uu ka mid yahay geedaha oo kale oo guryahay aan ku sharaxano oo aad iyo aadka u qurux badan waa geedaha aadka iyo aadka uqurux badan oo dadku hoos yimaadan oo ku leyrsaadan buu ka mid yahay

Nimankaan waa dhaqaatiir waxay ka shaqeeyaan "isbitaalyaasha" mahan ee waa isbitaalada soomaaliya ku aalo. sida waxay ka shaqeeyaan dumarka qaliinka lagu sameeyo. hadda qaliin bay ku jiraan. Gabadhaas nafteeda Inay badbaadiyaan oo cunug ka soo saaraan Bay shaqadeeda ku ku jiraan waa dad qaliin ka shaqeeya oo hay'ad isbitaal ka shaqeeyo .

Dadkaani waa dad caawiya dadka danta yar ee u Soo baxaan in ay caafimaadkood iney tijaabiyaan intey caafimaadka dhegaha iyo sida dheyaha oo kale iney caafimaadkiisa ay tijaabiyaan ayey u Soo baxeen . Waa dad oo, oo danta yar oo caawiyo

Kana saa unaqaano oo soomaliya utaqano waa bur oo kor wax laga mar mariyay waxa shukulaato shukaalato camal ah oo aad umacaan badan waa bur aad u macan badan oo aan unaqano bur keek soomaalida bur keek bey utaqanaa waa bur

Ilmahan waa ilmo somaliyed so aden xebta liido ey uso aden iney ku so dabal dagan iney kuso qabesta wye ilmo soomaali oo is Soo raciyo xebta iney ku dabal dagan u so baxeno waa limo Dan yar

Kan saa u taqaani somali laga helaa waa bur sanbuus bajiyo kakac sida basbaaska wax maqaayadooyinka iyo goob waliba oo ganacsi ah laga helaa waa bumac shir oo caadi sanbuus bajiyo kakac lelefow iyo basbaas

Meeshaani waa meel dhismo kasocdo. Waa guri ladhisooyo dhismadiisu qabyo aytahay waxaa laga rabaa dhismo. Waa shaqaalo waxay rabaan inay gurigaan dhisaan oo dayac tiraan.

Kabana wakabaha ay xirtaan sida dumarka raga sidokalena way xirtaan waa kabo quruxbadan oo hada soo baxay kabaha kabo casri ah weeye oo aad iyo aad uqurux badan waa kabo fiican oo raga xirtaan

Meeshan waa meel qarni eh o dhismo ah oo ubahan inladhiso waa meel dhul aad iyo aad fiican oo qurux badan waa dhulki soomlida hore waa meel dayacan oona rabto in ladayac tiro

Kana waa hilib waa jikiin jikiin sida aanu uqaano waa jikiin oo diyaarsano aad iyo aad u qurux badan waa jikiin aad iyo aad umaac waa jikiin ficaan sidaan Ina qano jikiin kana dooro

Meeshana waa guri dabaq ah hal qoys u gosen eh oo loogu talagalay ineh halqoys tagaan wa guri aad iyo aad u qurux badan oo fiican oo dabaq eh albaab uu leeyahay

Gapadhaan waa gapar soomali oo asturan oo xijapkeedan somlia waa gapar uu soo baxaday meel supaxdii dad inii usoo waxcyo galiso waa gapar somali oo asturan

Meeshaani waa laami mooto iyo waxa maroya sida dumar mootada laama laami oo bulshada oo dhex maro waa laamiga bulshada dhexmaro si ay UGA dhex shaqeystaan

Dad kaan waa askar oo rabaan dadkooda iyo dalkooda inay difaacaan. Oona u dhintaan dhiigooda ku daadiyaan. Waa askar oo hal gamayso. dalkeena inay noo difaacaan rabaan. sida gaar ahaan dalka Soomaaliya.

Meeshaane waa goob ganacsi sida waxaa lagu ganciyaa dharka dumarka, dharka raga, dharka ciyaalka sida saakooyinka dumarka xirtaan waa kanaa meeshaan sursuranyihiin waa dhar qurux badan oo dumar iyo rag iyo ilmaba xirtaan

Meshana wacelbokadiyaradah lagaraaco waaceelborka somali odiyaradalaguraca

Kane waa cuntadena soomaaliya muufo maraq ansalato aad iyo aad u qurux badan waye sida waxa laga hela maqayadayaha cunto somaliya macana badan aad iyo aad ayeye u qurux badan tahay

Intana waa goob waxbarasho oo arday lagu wax baro sida ardayda wax barasho rabta caruurta iyo dad waa weynba waa goob wax lagu baro. Soomaaliyana ku taal waa school aad iyo aad waxbarashadiida u fiican tahay

Meshane waa dhul oo dhagaxan aalo waa dhul aaad iyo aad u qurux badan waa dhul oo balaraan qurux badan dhul fican wye waa sida wax aalo dhagax qurxan iyo cadceed

Waa kane macakinkaan wuxuu rabyaa inuu dadka wacdiyo oo dadka wax u faideeyo shiikh waye waana shiikh aad iyo aad aqoon uleh shiikhfacna waaye ilahayna ha xifdiyo waa shiikh wuxuu uso baxay inuu dadka wacdiyo

Meshan waa jiko sida jikada kushinka kaska loogu karinayo halkas waxad saran karta jalmad halkaas waxad saran karta Digsiga cuntada waa jiko aad iyo aad u qurux badan waa jiko kushiin eh sida kaska lo isticmaqlayo

Kuwani wa dhaladii wa dhalo ad iyoad u qurxan

Meeshaan waa meel dad iskugu imaadeen oo waxbarasho goob waxbarashee usoo aadeen waxay rabaan in ay wax ka bartaan oo wax kasii faaiidaan sida dumarka ragga sida wax aa bartaan sida oo aqoontooda usii siyaadiyaan

Meeshana waa suuq waxaa laga helaa baatiyaasha garba sarayasha dharka ciyalka dharka raga waa meel aad iyo aad uqurux badan waa meel ganacsigeda fiicnyahay wàa meel dharshidan laga helo dhar kalakacsan laga helo sida baatiyasha

Halkan waxaa yalo makinad oo qudarta sida hiliib iyo yayad iyo basal

Hatane maamadan waa maamo uso baxday waa maamo meel soo aaday kasoo qayb gashay oo xaflad ka jirto waa maamo aad iyo aad uqurux badan waxay xirantahay garba saar sidokale waa mamo asturan

Dadkan waa dad shaqeysanyo oo u so baxen iney beer falaan beer ka shaqeystan beer iney waa dad iska Dan yar waa dad u bahan manta iney garab la siyo waa dad xamalato eh

Ninkaan wuu cipadesanayaa ilahey ha u qabalo waa nin xag ilahy ujeedo uuna diidta iyo nolashiisa salada tukanoya wuuna asturan yahay qamiisuu wataa masha alah cunigaas yarna asna ilahey ha xafido

Maamad waxa ay usoo fadhistay iney waxa sharaxdo oo waxa waxeyso waa maamo waa nin oo raba inu waxa waxeyo baa halka usoo istaagay waa nin facan

Meeshaane waa ku shiinkii cuntada lagu karsanaayay. Waa Kushiin aad iyo aad u qurux badan. Waynoo nafis leh. Oo cuntada iyo alaabta meel oo kuu "dalqaafro" kala deeqda leh. oo waa meel fiican oo aad u qurux badan. waa skushiin wayn

Kana waa moos waa moos ka baxa dalkeena soomaaliya waa mooska oo saan una qaano ama saa u taqaantiinba waa mooska cuntada lagu cuno waa mooska oo qadada lagu cuno waa moos qurxan oo fiican waxa uuna ka baxaa beeraheena soomaaliya

Kana waa poonpale oo loogaliyi dharkeeni eestaraha ah wa estare capaayooyin saakooyin kala kacsan mid waa paluug mid waa cadees mid waa galiji midna wa madow wa sakoyin kala kacsan

Kuwan wa dahab oo sidi dubay camal u samaysanwa dahab qurxan wa dahab zaid tayo leh dahab kena somaliya laga helo dahabka nocan o kle wa dahab ad u qurxan

Meshaa waa ardey oo guri iskuul ardey wax kupartaan waa goop waxparsho waa ardo danyar waa ardey rapaan iney wax partaan hadane heesanin meel fiican ey wax kusiibartaan waa meshaan iskuul

Meeshaan waa scoolka waxabarashada ardayda sida gabdhaha iyo dumarka waa gabdho iyo wiilal oo rabaan inay wax bartaan naftooda iyo dadkooda difacaan waxbarashey diyaar u yihiin

Meeshan waa is bitaalka oo dadka bukanaada ah lakeeno sida bukanaada dadka dhalmada dadka dhaawaca dadka oo cudurka kusoo dhoco sida shubanka wa is bital fican oo tayo leh

Meshan waa Garon oo wilal ciyar yahan kusoo kulmen waxa ay xeran yihin bumo iyo fananad wxay ay dheloyin ciyar waa wilal bdan oo isku soo racen ine ciyaran

Kane waa dahab katiino dhago oo sad eh o is wato waa dahab qurux badan waa dahab jale eh oo aad iyo aad u qurux badan sida katiino dhago o sad eh waaye